Ukufundisa onana laba abasasebancane abangakenzi isifundo somnyaka wokuqala kumele ujwayele ukuthi uyatshona ugijima ubalandela lapha lalapha, phela ontanga laba bayakuthanda ukudlala ngaso sonke isikhathi.

Ubabakazi uthe esebona ukuthi ukuthola umsebenzi kunzima yena efunde waqeqetshela ukuba ngumbalisi wasebona ukuthi kungcono avule okuyisikolo kwakhe lapho azabe egcina khona abantwana kusukela kunyanga eyodwa kusiyafika kunyanga ezilitshumi lambili.

Ukufundisa abantwana abancane kuyinto emnandi kakhulu liyatshona lixoxa bekutshela izindaba linabe ngasecansini, liyathe inganekwane. Kubenza babekwazi imisuka yabo yendulo

Ukunakekela abantwana kuyinto ebalulekileyo kakhulu, kumele nxa ubafundisa uhlala labo ubekwazi ukuthi badla ukudla okuqondileyo ngaleso sikhathi, sekungaba yikunatha uchago ngoba lulengele abantwana abancane

Kukalutshwana ukuthi uthole umuntu wesilisa efundisa abantwana abancinyane abasezingeni lokutshona bedlala. Ingakho amakhosokazi kumele abe mabili ukuze bancedisane ukukhangela abantwana.

Usisi ohlala eceleni langakithi usedlale undima enkulu kakhulu esigabeni. Ugcina onana abalabazali abavukela emsebenzini ungathola esebendlalele icansi sebehlezi phansi sebenatha itiye bayabe sebekholisa abantwana.

abantwana abancane abasakhulayo bayakuthanda ukudlala kodwa nxa esekhangela kwezemfundo ukudlala lakho kuqakathekile kuyinxenye ebathuthukisayo kumakhona atshiyeneyo

Abantwana bezifundo zakuqala kumele ubone ukuthi ubafundisa ukubala inombolo ngendlela eqondileyo. Abasezingeni lesifundo sakuqala, bayabala kusukela kokunye kuze kuyefika kokulitshumi kuphela.

Uhulumende kumele ancedise izikolo zonke jikelele elizweni. Akuqondanga ukuthi uthole abantwana abenza izifundo zakuqala lezi eziphansi, ubathole bengenelisi ukuhlala ezitulweni ngokukwanayo. Uthole abanye sebebhala beguqe ngamadolo. Lokhu kubenza bacine bengasasithakazeleli isikolo.

Indlu yokufundela abantwana abenza ugwalo lwesithathu esikolo sethu ihlala ihlanzekile ngeke ufice iphepha ngitsho elilodwa phansi. Kodwa into ezwisa ubuhlungu yikuthi amatafula kanye lezitulo abahlala sekugugile sekuqamuqamuka.

Abafundi abenza ugwalo lwesithathu batshiya belungisile amabhuku abo ngazo zonke izikhathi nxa betshayisa ,balokuyi khabothi okuncani okulingeneyo bayaxoxa ingwalo zabo bazifake khonapho.

Kukalutshwane ukuthi uthole isikolo sezifundo sangaphansi singela ndawo zokudlalela, phela abantwana laba abasasebancinyane bayathola ukufunda khonaphana ekudlaleni.

Umbalisi ofundisa abafundi abenza ugwalo lwesine, ubaxwayise ukuthi abantwana besikolo ababengabantwana abahloniphayo, abalalelayo njalo abahlala behlanzekile ngasosonke isikhathi.

Unana bawomakhelwane evela esikolo namhla ube thabe kakhulu. Ubuye exoxela unina ukuthi bebefunda ngezithelo ezilinywa ngekhaya. Wasebuza unina ukuthi uyalazi ibhanana, uyayazi imengo, yikho esibone khona ukuthi hayi ufundile wazwisisa.

Esikolo sezifundo yangaphansi lapho okufunda khona umntanami kulamawele amabili azwananayo. Nxa behamba besiya esikolo bayabe begonene, izikhwama zabo ziyafanana njalo.

Abantwana abenza izifundo zangaphansi, bayakuthanda kakhulu ukudlala. Uthola loba kuyisikhathi sokufunda begcwele phandle begijigijima, bengabona umbalisi bebuyele njalo besiya endlini yokufundela

Kuqakathekile ukuthi abantwana abenza isifundo esiphansi batholakale bephiwa isikhathi sokuyadlala lokhu kuyathuthukisa ikhono lokujwayelana kuphinde kubayenze bezizwe bekhululekile endaweni yokufundela .

Izakhiwo zesifundo sakuqala phansi ziyakhanya ngoba esikhathini esinengi ziyakhiwe ngezitina ezibomvu njalo imiduli yakhona iba mfitshane.

Ukuba ngumbalisi kungumsebenzi omuhle kakhulu kodwa ababalisi kumele bananzelele lapho beqonda phambi kwabafundi besiyabafundisa kumele bahambe lezinto ezibambekayo ukuze lokhu abakufundayo bakuzwisise.

kuqakathekile ukuthi abantzwana benelise ukubala inombolo besebenzisa ulimi lwabo abesindebeleni nxa bebala bathi kunye kubuli kuthathu kune kuhlanu bequbeka njalo beze beyefika kokulitshumi

Abantwana besikolo laba abenza izifundo zokuqala ezifana logwalo lunye, olwesibili kumbeni olwesithathu bayakuthanda ukudlala ubathola sebe jinga emijingweni kodwa kuyingozi lokho ngoba omunye usengaqamuka

Umbalisi ocine ebona ukuthi kungcono athathe abantwana bayafundela ngaphansi kwesihlahla phela indlu yokufundela ade beyisebenzisa besekungena ilanga ngewindi okokuthi abantwana bebe ngasayenelisi ukubona kahle emabhukwini.

Abantwana abahlalela emaphandleni bahamba umango omude kakhulu nxa besiya esikolo yikho ufica bengasafakanga zicathulo ezifaneleyo kuyabe esekutshisa kakhulu lapho egqoke lamasokisi sebekhetha ukugqoka impahla ezitshiya amazwane phandle.

Umbalisi wethu namuhla ubuye lamaphetshana athe uzawacecisa emdulwini. Amaphepha la amhlophe abhalwe ngokumnyama, atshengisa inombolo. Uyenzela ukuthi thina abafundi sibe sizibona kuhle.

Umntaka dadewethu uthe evela esikolo uthe evela esikolo wabuya isigqoko sidabukile uthe embuza wathi mama bekulesipikili ebesithutsha ebhentshini ngithe ngidlula sangidabulela waqeda lapho wakhala.

Abantwana besikolo bayathwala izikhwama zabo .Lokhu kwenza kube lula ukuthi ukudla bakufake esikhwameni kanye lamabhuku okubhalela umsebenzi wangekhaya .kubathwalisa lula lasesikolo.

Abantwana abenza izifundo zaphansi sithathe isibonelo sokuthi abenza ugwalo lokuqala , bayayithanda imifanekiso yabopopayi yingakho izakhiwo zesikolo zihlala zicecisiwe ngompala okhangayo ukuthi abantwana bahlale bejabulile.

Ukufundisa abantwana abezifundo eziphansi kuqakathekile kufuna umuntu okhuluma ulimi lwabo ngoba esikhathini esinengi bayabe bengazwisisi ikakhulu nxa befunda isifundo senombolo kumele ubelezinto zokuthi bazazibala bezincede.

esikhathini esinengi ungabona umfanekiso utshengisa izakhiwo ezilezitina ezibomvu kanye lendawo zokudlalela ezifana lemijingo labo see saw kuyabe kulapho okufunda khona abantwana abayenza izifundo eziphansi esizibiza ngokwelungu sisithi yi primary

Nxa uhamba ngebhasi ulubhekise emakhaya. Udlula izikolo zesifundo eziphansi ezimbili. Kulesinye esiyakhuwe ngezitina ezibomvu. Kulesinye njalo esiyakhiwe ngezitina èzimnyama. Lokhu kuyawenza umehluko, ukuthi yisiphi lasiphi isikolo.

abantwana abafunda izifundo eziphansi ezifana logwalo lokuqala kumele bathole ukudla esikolweni ukuze bangatshoni ngendlalabagqoka okufananayo njalo okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Abantwana abahlala khatshana besebephuzile ekuseni bafica igedi selivaliwe kodwa lokhu akumelanga kwenziwe ebantwaneni bezifundweni zaphansi ngoba esikhathini esinengi bahamba immango emide kakhulu.

Imisebenzi yezandla yimsebenzi ebalulekileyo, owokuthunga wona uqakathekile ngoba izigqoko sizigqoka insuku zonke, ngakho abantwana besikolo kulungile ukuthi bafundele lokuthunga kuzabancedisa empilweni.

Izifundo, akusikho ukuthi kufundwa ngokubalwayo uphela. Kuyafika esikhathini sokuthi kumele lenze, ukuze lowo olifundisayo, abone ukuthi lizwisisile konke ade ekufundisa na?

Imisebenzi yezandla iyanceda kakhulu kulaba abasakhulayo ukwakha lakho ngokunye kwengxenye yezinto ezincedayo kumele sibagqugquzele ukuthi loba bebala emabhukwini eminye imisebenzi bayenze ngezandla.

Isikolo saphezulu sasinye sesigaba sethu bekuhlangene abafundi abangamankazana labafana bekulempikiswano ngakho ukuhlaliswa kwabo bebehlalise bengafaka owesinye iskolo kulandele owesinye isikolo njalo njalo.

Imisebenzi yezandla efana lokubaza ukutshisela kufuna amathuluzi akhona afaneleyo isaha ngeyinye yamathuluzi edlala indima enkulu kakhulu kuleyi imisebenzi yezandla.

Ithemu isizaphela, izikolo ezinengi ziyabhala imihloliso. Lapho oyabe ukuhlolwa ukuthi umntwana munye ngamuye uthole izifundo ngokanani. Ukuze kuthemu elibuyayo umbalisi abone ukuthi kumele alungisise ngaphi.

Ikhona eminye imisebenzi efundelwa ngabantu besilisa kuphela. Leyimisebenzi igoqela ukubaza ukwakha nxa besenza lesisifundo uhle ubone ngezigqoko abayabe bezigqokile, zimpahla ezivikela ezingozini.

Isifundweni se science namuhla besilomhloliso umbalisi ubethe wonke umuntu abuye le bhatshi lakhe elimhlophe ukuze ngesikhathi nxa sibhala umhloliso kuzabe kuhlangene njalo lokunye owezandla ukokuthi sithole impumela

Abafundi kade befundela ukukhangela ngeze mpilakahle besebephiwa umsebenzi okuthi bahlolisile impumela yomuthi othile bebefakwe ngamaqembu ngabathathu ngabathathu

Imisebenzi yezandla efundiswa abantwabethu ezikolweni kulezinsuku iyabancedisa kakhulu. Ibenza benelise ukuziphilisa lalapho bengasaphumelelanga kahle ezifundweni ingakho nxa besenza imisebenzi le kumele bazifundise ukugqoka impahla ezifaneleyo ukuze benelise ukuvikeleka ezingozini.

Bekulomkhankaso esikolo sezifundo eziphezulu. Abantwana laba bebegqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ubucecisiwe entanyeni ngokumhlophe. Bebebukeka bebahle kakhulu.

Abafundi abenza isifundo sokuba ngomakanika , bayakuthokozela kakhulu ukutshona bekanika izimota , bathi lokhu kuzabenza beqeqetshe ngokupheleleyo , ukufunda akupheleli ebhukwini kuphela , bangabala sokumele bayebamba ngezandla bayenze ukuze babone impumela zakhona

Ithekhinoloji yakulezinsuku isivumela ukuthi abantwana besikolo bemfundo yaphezulu babuye belabomakhalekhukhwini esikolo. Bayabe besenzela ukuthi lapho kukhona abangakuzwisisiyo bangene ebulenjini bayedingisisa ulwazi olupheleyo.

Abafundi abenza izifundo zokukanika izinto ezifana labomabonakude kanye lamarediyo, bebesenza isifundo bethathwa imipikitsha. Kuthiwe sizababona ntambama ngesikhathi sekukhulunywa izindaba.

abafundi abenza izifundo zaphezulu bafundela izinto ezinengi ezihlukeneyo omunye ufundela ukusebenzisa ama computer kuyancedaempilweni ngoba uyenelisa ukutshona uthatha abantu ama video labo abatshadayo

Abantwabethu abenza izifundo zaphezulu kulezinsuku sesibagqugquzela ukuthi bakhangele imisebenzi yezandla ngoba yiyo encedisayo kulezinsuku sekungaba yikubaza ukuthunga kumbe ukwakha konke lokho kuyimpilo.

Ngihlala ngizibuza ukuthi yindaba izikolo ezinengi zilezihlahla ezinde ezokuthi loba usemangweni okhatshana uyazibona zitshaya khonale ziphosa ukufika emayezini kodwa kuyanceda kakhulu ngoba umntwana wesikolo nxa engalahleka uyenelisa ukubona izihlahla ezinde zesikolo.

Abafundi abenza zifundo eziphezulu labo bayenelisa ukugqoka impahla ezifananayo, ezibizwa kuthwa ngama yunifomu sekungaba yimbala etshiyeneyo abanye sebengagqoka, okumhlophe phezulu kuluhlaza ngaphansi sekusiya ngokuthi abakhulu besikolo bakhethe kuphi.

Ababalisi eskolo sethu babehlala besikhuthaza ukuthi sincedisane sibambisane emsebenzini yonke abasipha yona lokhu kwasenza saqeqetsha sabalempumela emihle kakhulu ngoba nxa ngingakwazi lami bengibuza umnganewami

Ngesikhathi sezifundo umntwana wonke kumele atholakale ehlezi phansi elalele okufundiswa ngumbalisi, abantwana abayenza njalo baba lempumela emihle kakhulu ezifundweni kodwa akumelanga bezithole bedlala lapho umbalisi echasisa ngaphambili.

Izitulo ezihlala abantwana besikolo eskhathini ezinengi zibazwe ngamaplanka. Amaplanka ayabe evele ezihlahleni, yikho esibona khona ukuthi izihlahla ziyayidlala indima enkulu empilweni zethu.

Kulesakhiwo sesikolo esinye esihle okumangalisayo. Sakhiwe ngendlela ehlukileyo. Into ethokozisa abantu abanengi yikuthi nxa uphakathi awenelisi ukubona ngitsho okungaphandle ngoba sakhiwe ngomduli hatshi ukufakwa ucingo.

Ubabakazi wami ufundisa kwesinye isikolo sezifundo eziphezulu. Isikolo lesi silombala okhanyayo, omhlophe. Sifuleliwe njalo ngombala oluhlaza. Kulamatshe apendiweyo, acecisa, abamahle.

Izikolo zemfundo yaphezulu. Kwamanye amalanga bayalungisa ukuthi batshona bezama ukuqoqa amasenti okwakha isikolo. Bayavula izitolo bebe bethengisa izinto ezitshiyeneyo lokhu kuyasincedisa isikolo.

isifundo se science yisifundo esiqakathekileyo ngoba emveni kokusifunda siyathola odokotela siyathola abakhangela nje ngezempilakahle kungatsha ezihukeneyo isifundo lesi silendlu yaso eqkathekile kuzikolo zonke ezokusifundela

Ngalayelwa ukuthi ngiyedinga isikolo thizeni. Ngadideka emgqondweni ukuthi manje ngizasibona njani lesisikolo. Ngathi ngifika egedini ngatsho ngabona kubhaliwe ibizo, lemiceciso efana le yunifomu yakhona bekukuhle kakhulu.

Abantwana bakulezi insuku bayakukhuthalela ukufunda, kodwa bafuna izakhiwo ezinhle eziba khuthazayo eziba gqugquzelayo ukuze bazizwe belothando lezifundo, njalo abasakuthandi ukuhamba ngezinyawo imango emide sebefuna ukuzithola begade izimota besiya lapha abafunda khona.

Izolo besibhala umhloliso wesiNdebele bekuyindaba yokuzibumbela. Ngibhale ngalandisa okokuthi besengizibona ngisebhasini, ngoba bengilandisa ngohambo lwami ngebhasi. Ngilethemba lokuthi ngiqeqetshe kahle kulomhloliso.

Isikolo sebanga langaphezulu engisibonileyo besisihle kakhulu. Besilotshana obuluhlaza lamaluba njalo acecisileyo. Ifulegi yakhona ibilemibala emithathu oluhlaza olithanga Kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

imisebenzi yezandla nxa uyiyenzakumele ugqoke imphahla ezikuvikela ekulimaleni ikakhulu ekhanda kumele ugqoke izingwani eziqhinileyo engani yingaphandle yofundu

Kulesakhiwo sesikolo engike ngasibona amalanga adlulileyo. Sibukeka sisihle kakhuku lesi sakhiwo sipendiwe ngaphandle ngombal omhlophe sabhalwa nje ngamabala amancinyane akhanyela khatshana. Kulombala nje abawufake ngaphansi oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ngesikhathi sisafunda izifundo zangaphezulu ,kumaviki wonke elangeni lango lwesithathu. Kumele siyehlangana endlini enkulu ebizwa kuthiwa Yi holu. Lapho umphathisikolo uyabe esenza izimemezelo mayelana ngezinto ezenziwa eskolo. Wonke umuntu kumele abuye egqoke iyunifomu epheleleyo.

Nxa lisenza izifundo zaphezulu umbalisi uyakwanisa ukubhala isamu emdulwini abesekhetha umuntu oyedwa ukuthi ahambe ayebhala lokho kuyanika ukuthakazelela ukufunda.

Izikolo zama catholic ezinengi ezakhiwa ngabelungu zilenkonzo engenayo lapho lifunda khona ngakho sonke isikhathi nxa kungolwesine kumbe kungolwesithathu lihamba lingabantwana besikolo lisiya dumisa inkosi.

Abantwana baleziphiwo ezitshiyeneyo ngakho nxa besesikolo omunye sengayenelisa ukubamba okwezifundo kakhulu, omunye njalo sengayenelisa ukutshengisela ubungcitshi bokugida bokuhlabela konke lokhu sikuthi kuyingxenye yokufunda. Asibavikeleni abantwana bethu.

Namhla lilanga elikhulu kakhulu esikolo kulomncintiswano wokuphikisana lo lalo ugqoke isikipha seqembu lelo alimeleyo ezabanye zilithanga ezabanye zimhlophe

Emveni kokuphiwa komisebenzi okumele bawenze bengamaqembu, bahambe bayahlala phezu kwebhentshi baxoxisana, munye lomunye ephethe iphepha lakhe bebhala abakuzwileyo.

isakhiwo esisedolobheni lapho okufundwa khona izifundo zangaphezulu sakhiwe sabasihle kakhulu sibhaliwe ebhakaneni ibizo lesikolo kuhi phambili kulomugelo owokuthi nxa izulu lisina ukhukhule amanzi

Isakhiwo sokufundela lesi sibukeka sisihle kakhulu sihlanzekile siyanika umdladla ebantwaneni ukuthi bakuthakazelele kakhulu ukufunda

Izifundo zangaphezulu zema Vasithi sezaba lula kulezi insuku ngenxa ye thekhinoloji eseyabuyayo loba ungelalo ugwalo lokubala kodwa imifanekiso iyabe itshengiselwe emdulwini.

Abafundi basemayunivesithi abanengi bahlezi belamakhompuyutha encane munye ngamunye. Lokhu kuyabancedisa nxa befuna ukubhala imisebenzi abayiphiweyo.

Ugogo wami ulokungixoxela ukuthi kudala bona abazange bayithole imfundo ingakho thina siyajabula kulezinsuku ngoba sithola imfundo eyokuthi uyabe ufundela endlini, ulesitulo sokuhlala kanye letafula yokubhalela. Asikuthakazeleleni lokho.

Emveni kokuphuza ukuhambisa umsebenzi wesifundo esithile , besekumele ahambe ayeqoqoda ehofisini likambalisi uthole umnyango uvaliwe wafika wama walinda ukuthi umbalisi aze abuye.

Uthe efika eyunivesithi esakhangele ukuthi umbalisi omfundisayo uzambona esethwele itshoko ebhala egwembini, wamangala ebona egxumagxuma ikhompuyutha yakhe ekhangelisa emdulini osekubukeka angani ngumabonakude.

Endulo bekukalutshwana ukubona umuntu wesilisa epheka bekungumsebenzi wabomam, ukupheka , ukugezisa, ukuwatsha lokugcina abantwana. Kodwa kulezi insuku abeselisa sebekufundela amvasithi ukuba ngoshefu.

Abafundi abenza izifundo eziphezulu ezifana lezema university abagqoki i uniform lowo lalowo ugqoka impahla zakhe zansuku zonke kodwa kulendlela okuyabe kumele ugqoke ngayo ehloniphekayo.

Abafundi abase yunivesithi abafundela ukuba ngodokotela balesakhiwo sabo lapho abenza khona imizamo okuthiwa ngama test ngesikhiwa. Lapho bayabe behlolahlola imithi etshiyeneyo bebhala imiklomelo.

eminyakeni edlulileyo izikolo ezinengi bezibhalela kumgwembe omnyama kodwa izinto seziguqukile ngenxa ye technology kulezi insuku sokwabuya eminye imigwembe emhlophe leyo nxa ubhala kiyo awsebenzisi i tshoko kodwa kukhona okusetshenziswayo

Ezifundweni zevasithi ngesikhathi se sifundo esithile angeke ubone abantu abanengi behamba hamba phandle, usunga bona abantu ababili kuphela ngoba bayabe be yilabo yibo asebe bephuzile.

Abafundi abenza izifundo eziphezulu zasema Yunivesi bayaphiwa indawo yokuhlala balungiselwe kuhle kodwa izindlu azenelisi ukuthi lowo lalowo ahlale yedwa. Uthola sekulemibheda emibili endlini eyodwa.

Ilizwe lase Rwanda yilizwe engifisa ukuvakatshela kilo komunye umnyaka ngibone emfanekisweni ibhasi yakhona ibinhle imhlophe ibhalwe ngamabala amahle ngazibona sengihlezi phakathi kwayo lami sengisiya kulelo.

bathe sebefunde baqeqetsha bayenza idili lokuthokozela izicoco lezo asebezitholile bekucecisiwe kukuhle kakhulu lezitulo zakhona bezilombala ohlukileyo kulalowo abakade befunda behlezi phezu kwazo phela zona bezibomvu

Ngike ngavakatshela esikolo sasevasithi lapho okufunda khona umnewethu osefundela izifundo zobulimisi . Sithe nje nxa singena igedi sahlangabezwa yindlu enhle kakhulu elombala omuhle .

abafundi abenza izifundo zasema varsity bayenelisa ukufunda laloba yisiphi isikhathi kwesinye isikhathi bayafunda ebusuku njalo kwesinye isikhathi bayafunda kusemini lokhu kubenza bathole isikhathi sokuphumula

Izifundo zeyunivesithi azikhethi ukuthi ungabe ungakanani. Yikho sibona ubaba omdala osekuqaliseni, oqeqetsha ngezezifundo zakhe. Njalo wonke umuntu kumele abe lekhompuyutha yakhe, kwenza izifundo zibelula ngethekhinoloji yalezinsuku.

Abesifazane bakulenzi insuku sebethuthukile kakhulu, sebefunda baze bayefika ema varsity befundela imsebenzi etshiyeneyo. Eminye iyabe ingeyezandla eminye njalo idinga ukuhlalelwa emahofisini.

i univesirty yaselupane uhle uyibone nxa uthutsha ilesakhiwo eside sihlukile kulezakhiwo ezigombolozele khonapha phela sona yisikolo esilabafundi abanengi kakhulu abayenza izifundo eziyehlukeneyo

Izakhiwo zemavasithi sokumele zithuthukiswe .Sokulabantu abagogekileyo abahamba kulezi zitolo. Ngakho kumele kwenelise ukuthi umuntu lapho engenelisi ukuqansa ngamastebusi ,abelendlela yokuyafika phezulu.

Abafundi abasezifundweni ze yunivesithi, abanye abazihluphi ngokuya ekilasini ngesikhathi sokufunda, umuntu uyakhetha ukuzihlalela endlini leyo ehlala amabhuku okuzibalela, umuntu eyedwa.

Kulezinsuku izulu liyana okumangalisayo. Nxa uhamba emgwaqweni uthola kulamanzi amileyo. Ngithe ngizihambela ngisiyadlula kweyinye iYunivesithi ngahlangana labobhudi abane sebetshayisile esikolweni. Bebehamba bevika udaka ngoba bekunganyatheleki.

Izakhiwo zema university lasemacollege .Zakhiwe kuhle okumangalisayo . Uthola amaluba ececisile .Kwesinye iskhathi amaluba ayahlanyelwa abhale ibala .

Njengomfundi wase yunivesithi besengiphuzile ukuhambisa umsebenzi wesikolo ngathi ngifika ehosfisini yomphathi ngafica ukubetha umoya kungela muntu bekulezitulo ezintantu nje kuphela.